Eŋu aɖe kpɔ afɔku eye wo bɔbɔ, wo kaka ƒeteƒete le ŋgɔgbe. Amewo sɔgbɔ ɖe fi ma le ŋua kpɔm. Ŋutsu aɖe hã tso eme va yina kɔ kaƒomɔ ɖo to nu.

Nyɔnu aɖewo zɔ̃ va yina le tsi ƒoɖi aɖe gbɔ. Nyɔnuvi ɖeka le ŋgɔ. Wokɔ galɔŋ abe yelo kɔ ku dzime wozɔ̃ va yi na.

Amatsi vovovowo, nyɔnu ɖewo bɔbɔnɔ afi ma kple ame bubu ɖewo nɔ kpokpo yibɔ la me le megbea. Nyɔnu la nɔ kpokpo yibɔ me la do nu ɖe dzi he.

Nyɔnu aɖewo tɔ ɖe afi ya wotɔ ɖe abe agble ene, eɖeka kɔ agble kotoku klo kɔ eye woame eve kɔ agble kotoku klo kɔ. Eye wo katã wole alɔgbɔ nu kom eye wole asi ŋuŋum.

Ɖevi aɖewo le kɔ ɖim le dzidzɔ kpɔm, ɖeka le du ƒum le afɔdzi, ɖeka hã le bafawo ƒe keke me, wole dzidzɔ kpɔm va yina, ɖeka do edziƒo, enu ʋe.

Awusatɔwo ƒe gbedoxɔme. Awusatɔwo le klo dzim, wokɔ nu kɔ tsyɔ ŋɔtinu katã, eye wokɔ nu kɔ bla ta, geɖe nukɔ bla ta le ʋɛ̃ ɖe eye eɖewo hã do nu yibɔ dzime.

Ŋutsu aɖe kɔ, ŋutsu aɖe kɔ ɖevi ɖe dzime le etsi ƒoɖi aɖe me zɔm, eŋu ɖewo hã wole tsia me, tsi gbogbowo xɔ afi ma katã, ati ɖe hã le fi ma, eŋu ɖewo hã le tsiame.

Nyɔnu aɖewo le fi ma. Ɖeka le abui dom na nɔvia. Akpɔ be ema le abui dom nɛ la etsɔ nu ta, do ŋɔtiwu, do awu lɔbɔ ma xɛ mana woale woakpɔ dɔa o.

Ɖevi aɖewo le kɔ ɖim le etsi aɖe gbɔ. Ɖevi ŋutsuviwo eɖewo kɔ agba va tsikuƒe. Agba ɖewo le dzie, eɖewo le abe amakpamui ƒe kɔla.

Kpovitɔwo aɖewo va yina. Wo katã wòle enu yibɔ yibɔ me eye ŋutsu aɖewo hã ɖeka le xɔa me, ɖeka le egodo le nukplɔm. Ɖeka hã le xɔa me.

Etsi ɖɔ ɖe teƒe ya gbogbo eye ame aɖewo le me zɔm va yina. Wo le nanewo ɖe asi abe zikpui kple aba kple nuɖazewo.

Zikpui le afima eye agbalẽwo hã le afima le kɔpboaɖi aɖe me alo agbalẽ da ɖa ƒe ɖe me.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi nɔ TV kpɔm eda aɖe to ɖe ta ne eye wokɔ nu yake wò zɔ na ɖe edzi ɖe axa. Edo dziwuie blu eye wokɔ afɔ da ɖe zikpui aɖe dzi, wodo nu ɣie nye.

Kɔdzi xɔme. Amewo mlɔ anyi ɖe kɔdzibawo dzi. Ame aɖewo hã, wò da tsi ɖe wodzi. Tɔgbe le eme. Tɔgbe aɖe hã Do awu ɖome wu wo eye.......

Nutsetsewo, nutsetsewo geɖe le afi ya, nyɔnu yevu bɔbɔ nɔ nutsetsea gbɔ. Ame ɖewo hã le woƒe xa le fi ma katã. Akutu le eme kple nu bubuawo.

Ame aɖewo tɔ ɖe ayameŋu la gbɔ eye geɖe do enu ʋi eɖewo hã kɔ enu ʋi bla ta. Wokɔ nanewo kɔ ɖe anyigba, eɖewo bɔbɔ le enuawo fɔm, eɖewo hã tsi atsitre.

Sukuvi aɖewo ƒo ƒu ɖe afii ma eye ɛm, nyɔnu ɖeka, ŋutsu ɖeka wole woƒe lãmesẽnyawo gbɔ kpɔm. Ŋutsua do bluu ɖe dzime eye nu ʋi le kɔme nɛ. Nyɔnua hã le nu ŋlɔm.

Kɔdzi xɔme. Ame aɖewo mlɔ Kɔdzi na dzi, ame aɖewo hã mlɔ anyigba eye nyɔnu ɖeka tɔ ɖe afima do nu dziƒo ɣi. Ame aɖewo. Ŋutsu ɖewo hã le megbe. Eɖewo do dziƒo ɣi.

Ŋutsuwo kɔ nu ɖe ta le etsi ƒoɖi aɖe me zɔ̃m va yina. Ame eve tso nu ɖe ta eye ame ɖeka hã tsɔ nu ɖe asi. Ame ma le megbe hetsɔ nu ɖe asi edo nu dziƒo, nu dzɛ̃ eye anyigba nu yibɔ.

Amewo tɔ ɖe afi ya za. Kpovitɔwo kple ame bubu aɖewo. Kpovitɔwo le emɔ tum na ame gbogbo aɖewo be woage ɖe eme. Ameawo geɖe do enu ʋe ɖe dzi. Nutata le eme, nu dzɛ̃, wokɔ nu tsyɔ ta.

Gata gã aɖe le afi ma, etsi le tsatsam le me va yina kple aɖuɖɔ gbogbo aɖe, ame aɖewo hã zɔ hã zɔ va yina, ame ɖeka do nu dze ɖe dziƒo, ɖevi aɖe hã do nu dze ɖe dziƒo.

Ekuteƒe, ame amewo va ekuteƒe za, wodo eɖewo do nu yibɔ, sukuvi aɖewo tɔ ɖe aɖakawo gbɔ, aɖaka woame ene.

Etsie nyakpɔ aɖe gbɔ eye ati abe netiwo le fima kple ati bu aɖewo wo katã wole amakpa mui ƒe nɔnɔme me.

Ame gbogbo aɖewo le eƒu aɖe to, wole nukom, eɖewo hã wozɔ va yina, ame eve aɖe zɔ va yina, nyɔnua do nu abe blue ne eye ŋutsua hã do nu ʋi tsɔ nu tsyɔ ta.

Ɖevi aɖewo le aƒeme. Nyɔnuvi eve ŋutsuvi hã wɔme eve. Ɖeka le kɔɖim ɖe wɔme etɔ̃ zɔ va yina ɖeka le nɔvia ɖe asi va yina.

Nyɔnu woame etɔ̃ kple vidzɛ̃ ɖeka, nyɔnu ɖeka le alɔgbɔnu kom kɔ ɖevia le dadam ɖe nane dzi, woame ve tɔ ɖe megbe fi ma, ɖeka do nu abe blu amadada ene.

Etsi ƒoɖi aɖe le afi ma. Nyɔnu ɖe zɔ eme va yin a. Ŋutsu ɖe hã tɔ ɖe etsia me. Ŋutsu ɖeka aɖe hã tɔ ɖe egodo le ƒuƒuiƒe.

Abe xɔ kɔƒe aɖe me. Abe xɔ ɖe aɖe gbɔ eye nyɔnuvi kple ŋutsu aɖe kɔ nu ɖe ta va yina. Ɖevi tukui aɖe va yina ɖe exɔwo gbɔ eye mɔ aɖe hã le xɔa gbɔ.

Kpovitɔɔ aɖewo tɔ ɖe afi ma. Wolé etum ɖe asi. Ameyibɔwo le me kple ayevu. Wole etu fia wo.

Kɔdzixɔme afi ma woxɔna ame ɖo be woamlɔ anyi no tsi anyi, akpɔ be nyɔnuwo dzi vi woãe xɔme ye, nɔsiwo do awu abe amakpamui ƒe kɔla eye vinɔwo hã wodo enu ʋe.

Ame aɖewo bɔbɔnɔ agbadɔ aɖe te, ŋutsu ɖeka ŋutsu woame eve, ɖeka le nu kɔm na nyɔnuawo, nyɔnua hã kple wo viwo bɔbɔnɔ anyi dze ŋkume yevua.

Sukuvi nyɔnuviwo le kɔ ɖim. Wòle ampe tum. Wotsɔ gbɔ. Woƒe nufiala aɖewo le woƒe megbe. Eʋu woame eve le fima kple woƒe suku xɔ.

Amaa ɖewo tso afi ɖe va yina. Wokɔ nu geɖewo ɖaa si. Ɖeviwo le me, ŋu, metsitsiwo le me. Nyɔnuwo kple ŋutsuwo katã. Wokɔ woƒe bagiwo ɖe dzime va yina.

Amewo le afiya zã, ŋutsu kple nyɔnuwo nye ayevuwo, wokɔ nuziwo kɔ ƒo ɖe anyigba eye nyɔnu ɖe va yina do dziƒo ʋi le bagi yibɔ ɖe asi.

Nu nu fia amewo ƒe xɔ gbogbowo kple woƒe ŋuwo za eye amewo hã le eŋumɔme tsom va le yiyim eye ame aɖewo hã wova yina.

Gata aɖe hã le exɔ ɖe ƒe megbe tutu, etsi ƒoɖi aɖe le eme. Ɖevi aɖewo tɔ ɖe afima, eɖewo tɔ, eɖe ƒudu va yina le alɔgbɔ nu kom.

Ame gbogbo aɖewo le fli me, yina ɖe nuɖuɖu xɔ ƒe. Nyɔnu, ŋutsuwo. Eɖewo le dziƒo yelow awu me. Wokɔ agba vovovowo yina ɖe nuɖuɖu xɔ ƒe.

Nyɔnu woame eve, ɖeka bɔbɔ nɔ kpokpo me eye ɖeka tsatsitre, ɖeka do nu ye, eya tsatsitre do nu ye kɔ nu tsyɔ ŋɔtinu, eya bɔbɔ nɔ anyi hã kɔ nu tsyɔ ŋɔtinu eye ekɔ nane le ŋgonu kpɔm na eya bɔbɔ nɔ anyi.